Dumma dumma asati hayssan uttidinne eqqidi qasseka dannasi shin beettosona durishin beettosona hayssati qasse may7idayssi aywe gikko gaamo dunguza geetettizayssa may7idi beettosona harati qasse uttide

hayssan dumma dumma asati uttidi kaa7osona hayssi xeellishin keehippe lo7iza shaa gidishin hayssi qaseka arbaminche giddon beettizayssa betamengise giddon de iza ibeya gidishin keehippe lo7iza shaakkoays

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosona daro asati shiiqidi uttidi issi miishe ooththishe beettosona izes ooththizayssi ayba gidinka erettenna shinppeattin keehippe daro asati hayssan shiiqidi uttidosona qasseka gashenae

dumma dumma asati hayssa xeellishin hayssi awenderen deizayssa gaanaw dandayees hayssi keessey xeellishin keehipe lo7izayssa gidishin ta xeellishin arbamince giddon de7izayssa matatees aybis giikko hayssa dancin

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi uttidi beettosona ha asati qasseka ubbatikka uphe bolla qooba woththidosona attidayssati qasseka coogidi uttidosona ubbatikka issi mala may'o maydoosona coogidi.

Dumma dumma gaammu addethi hayssan eqqidinne uttidi beettosuna xeellippe kxeellishin keehippe lo'izasata gidishin ubbataska qasse sintha baggara hayssan uyettiza haathe.

gumnasati shappon yupkidi issi miishi eelisbeetosona izati xeellidayss qasseka aydeygikko wubba aasi ekidi ceellizays hissi makinay giddon ekkide bettes humakina qase xeerkishe ubatikka hayssan beetto

Hayssan dumma dummaasati beettoosona haasati qasseka issi simmishe ooththishe beettoosona ize turothes qasseka iza giikkoshi dhidi simmishe hasayishenne qasseka ba heera geeshife beettoosona ubbatikka keehippelo

Dumma dummasati hayssan beetosana aasati qaseka hissin biishe hethii beethasana hissi qaseka ibehikko ubbaasati hayssa malawaso eksida konke hibpe yiita sachcha ubbaasatikka cooqidi ha shiiqidin

dumma dummarasati yotosana hassi xeellishin gasse qakeyuppelo7 iza gaamo giddan beettiza kieththa gidishin hays beete mingisawaykko qase miqdesa gidutes hasa gisha hayssi lo7da gisha ubbasa yiidibiida

dieressa ne qi dinno utti dibeettosona hayssati qasse korose kayi zameta giddishin ubbatikka issi munti mera kayidappe guye soonida gisha hayssa mala may may7idi beettosona hayssati kassekamayi dayssi aybeygikko

Dumma dumma nayti beettishe issi naya miicashe ha xeella shi didayssa gidish issi naya qasse uttada izi ooththiza ooso beyay dadawus

hayssan asati beettosona haasati qasseka ubbatikka uttidi beettosona uttidayssatikka qasse ubbatikka gaamu dunguza may7idinne qasseka issi issi qoo ba huphe bolla wothidi beettoosona

hayssan asati beettosona ha asati qasseka ubbati shiqidi issife uttidosona izeti issi miisha bulacha goynnizayssa masato sona gidoppe attin hayssi qasse kawoy xoossida gishawu hayssa uti

hayssan issi adde nayi eqqidi beettes ha addey qaseka mayke geetettizayssa ba kushera oyqqidi issi miishe haasayishin beettees hessafe guye qasseka dunguza geetettiza may7o may7di coogidi eqqidi beettes ha addey qa.

Amadina aasati hayssame giriweeto gana hasati qasse ka ewomaagikko sime shi ukkidi haasayi shitutasuna hasati qasseka mayidayssi kaamu dundugara oofettida hiwan tatihin haasti sugane.

Hayssa misi addenay ekkidi weete saate gasseka aywawusgikko wiigi iss paranzare gidi cogdi kushe umshe beetes qasseka faranje ineq shemme kaishe hazaaridi ishinbe

hayssan qasseka ke hipe lo7iza keeththa gidishin ha keeththa sunthay qasseka xinqa keeththa gitettes ha xinqa keeththa qasse asati iza giddon ardanawu woykko de7anawu naagotosona hessa gish ubba asatikka hayssan

dumma dumma asati hayssa xeellishin keehippe babboosona aybis giikko haaththayka dees haathay haaththara qasseka hayssa mala qasseka dendeesessa gisha ubba hasi xeellishin keehipe babbes babbis

hayssi qasseka haaththe giddon de'iza miisha gidishin hamiishe qasseka aasatanne hara hara miisheta shiishidi mizayssakko hessa gishhay ubba asi hayssa xeellikko babbees hayssi qasseka haaththe giddoppe hizdzidi keydi uttees

hayssan dumma dumma asati yiidi beyano dandayosona hana xeellishin kea hippe lo 7iza guutha na eya gidishin hana7iya qasseka barka eqqada aybas gidinka yeekkishi beettawus ubbaasi hanayiya aybis yekkaw

hayssan dumma dumma asati uttidi beettosona izati qasseka ooththizayssi aybe ggikko issife shiiqi uttidi tukke urishe beettosona issinne uttada qasseka tukke essishe beettes haray beettizayssi aybe gikko

asati harissa mikefu desso suma farasati qasseka nam'ati maca nayte gedishin maca nayti qasseka coobidi uttidi simeishe seeli setes ize xeeliday passe hahe deeggikko qasee simeshe oose

dumma dumma asati doosona hayssi qasseka hay wibikko oto geetetti dayssa gidishin asati dumma dummaunefi hayssi gudda qaththanawunne qaseka wuthana kureto suna

Hayssi ee issi pooqe keetha gidddon daro daro xootara beetiza wula gidishin wulaza issi baggarakka he baggarakka ha baggarakka beetizayssi

hayssa nam7u addeti eqqidi beettosona nam7atikka ba baggara ba baggara qasseka issi miish haasayishin beettosona izete haasayizayss qasseka aybey giikko issi addetira issi addera nam7azi issife shiiqidutte

Hayssan issino keehipe lo7iza issi aaya eqqada bitous izakka qasse kushe bolla issi miisha weqqada bisaus aybe gikko telebire geetettizayssa gidish dumma dumma miisha shammanau giya badus.

dumma dumma asati hayssa gaazixa geetettizayssa bolla beettosona izetikka hayssan de7ishin tani xeelishin beettennappe gidoppe attin daro asati iza bolla beettosona hayssi gaazixan gitettes amaree

Hassen tumadino issati birittoosana haasati kasseka teehippe dikassate fi diku ubpatikka issi mi maydi himatiki wenda ubbatikka bira leeza loiza maymaydo

Hayssan xeelgishin dimma dummasati gidiwietosana maasati qasseqa hisi mepowe wolqudosuna kushe wolla laythay gakkida gisha ouratha laytha gakkida gisho ufayso beetosana ulpatiqa.

Ha dumma asati hayissin beetes haasati qasseka aheza ooththasunhiigo eqqiti yu issi miishi haasayi sheebeettes hayssi qasseka haasayiza issi ayre gikko do hasatikka haasayize mala issi miishe haasa.

Woti hayssan buittofne hayssi kaseka ibidi koomara pila7y biherafi geetotti beeseessi simeshe giidishin hayssanga si maxaaf ikabeettes hissan silte paayido kabeettes hara hara mishekka hayssan beettes

helsen dumma dumma asati weettifona yssati namu7atikka qase simishii haasane shebeetos hizate asayizay si qaseka ebegikko ubbatikka shiqidi si mish asayessona si qasseka ke hipele izaade naa gidish adde

Hissan nam7u adde nayti eqqidi beettosano ha addati qasseka issi miisha woostishe beettosana izzati ooththizayssi qasse ayibe gikko kushera kushera oyiketidi sarotishinne qasse issi miishi izota ufaysida gisho ufayettishe beettosana gussa

Hayssi beettizayssi faaraanjatura xaafetti ziddidayssa gidish issinozi riportere gie gish issinozi qasse importe dese gees hizetikka faaranjachcho xuufe gidishin.

Dumma dumma asati hayssan yidi ubatikkka xeelanas danda'ees. hayssi issi miishshi kundede beetees. Hayssi xeelishin masatizay mabirate miishsha gides gidana danda'ees.kudidi beetees.

hayssi qasseka nam7u asati hayssan beettosonna izetikka qasse ayba ooththiza asata giikko maburate bolla ke7idi asa keeththash mabrate iiti shin biidibiidi ooththiza asata gidishin hayssa mala ooso ooththiza

issi qasseka xeellishin argaminchi matatiza gidishin hakaa katamay qasseka keegippe lo7i xinsaa issa gisha ubba asamenti hayssan gelitiinne qaseka xeellishe keehippe ufayasona hayssa kaseka xike xeellishin ayfes kieygippe lo7is

dumma dumma asati hayssi aybe goosonna hayssi xeellishinye taksi meerhooch gizayssa gidishin debu beegebiyech biiro giddan hayssa mala asati ooththana woykko taksi laaggiyageti ciggana koshshees

dumma dummasati hayssan beettosunna hayssatikka qasse aywe giikko issi macasiya hayssan eqqada beettawus iza qasseka issi miishe bessawus ha woossada silke bessawus birahan bankekka gizayssi hayssan beette

Dumma dumma asati hayssa dan babira hayssadan wothanaw koyees gidoppe attin ubba asi hayssa giddon wothidappe guye kessidi kessid ekkidi mishin mishin wurses guussakko hessa gishau.

Isatoy hayssan beettosuna fayasefi qasekka hayti amare guuura baagizara payldu makatees gido hanten hays cefilo xafetida haramisha gidishen ubbaas hayssaasse.

dumma dumma asati hayssa medan uttanaw dandayo sanafa asati qasseka hay booththe azadaikko ubbati hayssa mi dutidi toke uyananne bola geera ka ana guyossana heessa gisha wosse ekki dees

hayssan dumma dumma asati uttidi beettosona haasati qasseka pooliseta gidishin ha pooliseti qasseka issife shiiqidi uttidi shiiqo giza miisha shiiqidosona heessi qasseka aybis giikko ubba kawoy koyiza gishawu

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosona hayssan uttida asati qasseka ubbatikka malaxanne heessafe guye qasse koliseta gidishin shiiqidi uttidi hayssa mala haasayo haasayosona ubba wodae

Asati hayssan beettosana haysati qasseka asati aybe gikko ubbatikka haysati qasse aybeegikko tama eexidappe guye tama bayssana woykko dhayssana asatas asati dawalosan hessappe guye yidi.

Ama dummaassati hayshan beettoosana maasati qassekka issi miis eochchi sebeto suna izati oochi sasha le gikko si matina giddon issi miish gelisi hinoykko qesi shinbeetes haysshi asati qasseka

Dumma dumma asati haaldey qasse aybigidi ochano dandayssa alde qasse tamay aybakkoy dandishin dhayssizayssa gidishin hayssa mala addeta dubba asatikka qasse koyosana gursa ahfessa gisho kaea.

masati haaddey poolise masates qaano dandaas doo pattin kumayd essi oolis melamasatis paattin haaddey qasseka hayfiyikko hissi poolise fidon naan hayssi tama toyssida

Issi qase keguppe eleti zamaqen giditin umafina qommoy qaseqay yizio ambulanse gettida sambulans paseqa asati satishia asata elelidi ekanon mala hayssa kawoy kammidi achchas.

dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona ubbatikka maarara eqqidosona hayssi qasseka aybe gikko tophiya bandira hessi getettifhin hayssa ubbawadey ubbaode kaqqidi kaqqidi asati wossoson aybis gisikko

hayssan keeththey xeellishin keehippe lo7iza keeththe gidishin ha keeththe qasseka karethara gidonnan booththa qalamera gorfettidi keehippe lo7izayssa xeellishinka geesha masatees heyssa gisha

hayssi qasseka aybe gikko keehippe lo7iza so gidishin hayssi ubba asi xeellishin keehippe lo7izayssakko ubba asi hayssa keeththay wurishin keehippe lo7anawu dees giidi haasayees qasseka tanikka gays

hayssi kehippe lo7izaso gidishin ha keeththa giddo qasse dumma dumma asati eqqidi beettosona baggati qasseka uttididoosona izeti issi miisha haasayizayssi des izeti haasayizayss away gidinka erettenna shineppe attin

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi beettosuna haasati qasseka ubbatikka keehippe lo7iza may7o maydi eqqidosona addeti ambasadere getettizayssa keehippe lo7iza may7o maydosona macati qasseka ubbati

Dumma dumma asati hayssan beettosuna haasatappe qasseka issiniya adanecha bebi geetettizayssagi dishin hara atti dagageti qasseka ubbati ura addelayta hissa gisho addeti ubbay.

dorasati hayssan beettosino hayssi qasseka ybey gikko shucha kiitettizayssa giidishin a shuchchay qasseka keehipe kiiththa kiixana gu7iza giidishin qasseka ubba asati hayssa shuchchara kiiththe kiixishin beettos

Haysan dummadin maasati beettosuna haasati qasseka si meesh haasayishinnin keehipi ufay etti shenne miicishshe beettosuna izati qasseka miicizayss ay biskikko ubbati si meisha woothxidagi sho miicana hayssa daa

afatriyarssanet idibeeto zana istaferasa hessinne hamacana guddushun hamacanan gasseka eqqadayssi miishi bissa shebeetase kasseka iza mayi da merki hite lo7 iheysse gicshin izpatappi qasseka pazuzogde

Unsati hayssan beettosane haasati kaseka ooqe giddo giliti digesuna hoqe giddon deli diggi daasati ubbataka simeshiyo suna aysay besto suna gikko ba'awusowechi siweeta.

Hayssan dumma dumma asa betiddi izettikka ato xillaane geetettes haragikka awaasa geetettishin nu gere nu mangiste aysso asata geetettosonna.

dumma dumma asati hayssan beettosona ha asati qasseka nam7ata gidishin nam7atikka is7aawunne aayo masatas ayya cimatethara hayssa lo7iza naayelada beettawus guussa kumaa

hayssan qasseka issi cima aaya uttadabeettawus ha cima aaya qasseka ba kushe bolla naxaala geetettiza miisha oyqadus qasseka izi ay baasay danko erettenna shinpe attin kushe dhoqu othada ha xeella shibettawus

Dumma dumma asati hayssan beettosona issinne ha booththa wukko paranja geetettiza macaasayo gidishin issi addey qasseka izaara ekkidi issi miishe haasayishenne waraqeeta bolla woothettida miishe xeellishin beettes.

Hayssan dumma dumma asati beettosuna haasati qasseka nam7u nayta woykko mente geetettiza nayta aayya yeleyladus hissa gishawu eqqidi woykko uttidi ra naya qasse bessishia

uzu masati hayssen degi geono haysati qasseka issi weraketa golla bekafana hayssi qasa maratura deeza xurra ayla giidikkos issa ziemennees duppa asatikka hayssa xeellanawunne asseka unseta

Hayssan qasse xeellishin keefiti le7iza gidenlan droogidi heessi xeellishe mastize serbibikko hessimige haakimikeethi gidana dandayees hospitaale giddon irikko qasse hessawale wiittize kilimiche giddon giidishi.

Amidu maasati ayhan otiti udutosana faasafi qase kaa yeresoosana giikko si simushi harethi hibetakon siniya haakime keeththan gelibe wotti daana iyaas may mayzi ubbutosona

amaruma asati hayssan beettosina ayssi qase qaayweykko keefippe daro asati qidi beetosonne nam7ati malcanayta giddishin a sinmatis attidayssate qasse cuuyigeeqqidoa

Dumma dumma asati issi bolla maccata bonchishe macca ooso ufayssishe izatakka qasse shillimaate immishe izata goobethishe dee dizaayssa

Hayssa heedzdzo asati biiro gidden uttidi issi bolla hasayidi does izetikka qasse asayiza gudday.

hayssi faranjatsora bishin heeldzikeer geetettishin amarathora bishin deena gilote geetettes hayssika asas deena gilote immizayssa gidishi asati heen akamettanakka boos

Hayssi ospitale asi saketishe woy yelishe iza bolla ichizayssa alga ekkidi si bolla caanidi hospitale efano caani dizayssa masatees.

e hayssi beettizayssi dhaale keeththa gidish maceya qale bayzizayssa gidish haddey qasse qale shamana giibi dadesha miya nayra oychi dides izikka dhale intenazaa be7ayda days

hayssi qasse machati issi bolla shiiqidi bena hayssas gaththida xoossa goymishe gelidarokka biidi anjishe issi bolla keke getettizayssa qanxe dibeettes

Hayssi uuke xeellishin keehippe lo7izayssa gidishin hayssa mala keeththay keehippe lo7ees hayssa mala keeththatani hara wode keexxanawu dandayays godita naa anjo hayssa mala keeththe immana.

hayssin qasseka keehippe lo7o sizaooththizasati hayssan beettosuna izetikka qasse keeththe keexxishin beettoson beettosuna ha keeththe qasseka xeellishin keehippe do7iza keeththa gidanaw dees

Hayssan dumma dumma asati beettokkona hayssan beettizayssi oge ooththiza makinata gidishin ha makinatikka qasse bishin beettosonna hhayssan beettizayssi nam7u makina gidishin nam7ataska oyddu oyddu tohoy beettees

dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosuna nam7u asati eqqidosuna ha asati qasseka issi noy issi noos waraqeta immishe beettes hara asseka attidayssa aybe gikko issino issi nooppe guxxizayssa gidishin hara asati qasseka

hayssi oge gidishin ha oge bollan qasseka dumma dumma miishati beettosonna hayssati qasseka beettizay si aybeegikko nayti gaare giidi kaa7iza miisha gidishin ha nayti qasseka kaa7iza

dumma dumma asati hayssi aybe gaanawu dandayes hayssa bolla de7izayssi qasseka aybey giikko hashshu saro yee tagiza issi asay hayssan xaafidi woththidays

dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona izetikka qasse aybis eqqidosona giikko issi na7iya bayziza meisha xeellanaw koydi yiidosona hayssi qasseka bayzettizayssi aybe giikko ubbati shiiqidi eqqidi bayzoos

Dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosuna haasatikka qasse issi miishe eqqidi haasayishenne asa haasayishin qasseka ezgishin dubbatikka beettosuna hayssan de'izaagatappe nam'ati qooba huphe bole.

dumma dumma asati hayssi xeellishin bandira masates koosona gidoppe attin hayssi bandira gidonnan hara miisha xeellishin asi iza bolla mixaafidi issi miisha woththides hessika qasse aybe gi.

Dumma dumma asati hayssan beettosona ha asati qasseka issi miishe qanxishin beettosona izeti qanxizayssi qasseka aybey giikko issi mi miisha wursidappe guye hayssa mala ooso ooththosona ha ooththiza ooththoz.

Hayssi ogey qasseka xeellishin keehippe oosettida oge atemasatees gidoppe attin ha oge bolla hemettishin issi asaykka beettenna aybis giikko ha agey lo7ethidi oosetti naagishaw.

hayssan issi addeyi keehipfe goobadey uttidi beettees saaddey qasseka ooththizayssi aybey giikko uttidi qasseka tokki shee mitha tokki shiebeetees izappe qasse guye baggara de7i raageti coogidi eqqidi beettosona

hesi qasseka timirte keeththa godishin atimerte keeththay qasseka kieguppe lo7izaa timerte keeththe gudishin daru nayti hayssa giddo yuidi timire tamaro simas missafe biexisa tamaridappe guye ubbatikka shiiqide hayssa niiri uttosana ubbati qase

Upunsati edibeetosana faasati qasseka issi meeshe xeellishe geetosona hizeti xeellizath kafesa heteyikko issi meeshe gidishin imishe qasseka izigikko ubba asati xeelliza mala xeeliday giisha koyessaa..

hayssi xeellishin kehipe lo'iza katama giddiko ha katama giddon dumma dumma asati yemetti hugetosane akatama giddon qas yemeettizayti kehifi daraasaka gije haasati ubbaka hippe lo'iza gishawu izaara himettosona

sinasati hesse eregida uchana dananei hayssada xeelishi makinalasatiza miisha gessun makinay qassekka haywawethifikko cooxudi hessa dan iqqifi iqqenatane gaada wodadis gido getten ubbaasi

damasate hayssami kidi bitofino hayssi kasafa kee hi peloyiza giidishi hayssi xeelishin qass qaawabiikko hayssi gulayta suddu inberessi geetetti zayssa madumasatiis ani gidoppi attin hayssi xeelishin kadhiza hamsati

Asaraki hayssan eki i beestosonpanasati qasteka kanirosa ochizasa ta qeqeassa gidosuhundatikka haysqa mala wunto ooththosin haybiskikko ubba asatikka hayssa mala wushaasidi badusa duotona hessafe beye qassedda.

Izilu sunke hippe lo'izina dide hadare kas ka beetti zayssi hawan biikko hadare zaetti zayssi dumma dummasiyun biitano dandanes gidoppe atti nayssi xeelli sunke hippe lo'izaakko keessa gish.

Han dumma dumma asafi gidi kushe faqqishe beettoosana haasati qaseka kushe baqifesaybis gikko dumma dumma asoto husifen kushe bakii beettoosa nayessa wisha di7o gidi agkidi issi mala mayo maydi piqqiti beettoos

Hayssan dumma dumma asatizeette asati kasse asatas wulqa baynna asatas cima asatas doomatas ee bee aqimelikke immano hayssan shiiqidi..

Dumma dumma timirte wursida asati hayssan eqqidi beettosona ha asati qasseka timirte wursidappe guye hayssa daan kushe dhoqothidi qaala gelosona ubbatikka beettizayssi.

dumma dumma asati hanna ooney gaanao dandayosunna hanni qasseka saajjin zinnash ochchole geetettizayssa gidishin ubba qasseka seetochera hixanatera bolla ooththiza naytakko guussa kuyessa gish shawu

Hayssan issi gita aaddey uttidi beettees haaddey qasseka pirde keeththe geetettizayssan ooththizayssa giidishin haaddey qasseka ubba asi haasayiza miisha siyidappe gude hayssa dan ubbatas odes guussakko

hayssan issi addey eqqidibeettes saadey qasseka kushe dhoqu ooththidi issi miish haasayishebeetees izi hasayizayss qasseka aybe gikko heessay siyettenna gidoppe attin izi mayke geetettizayssa kushen oyqqidi issi miish hasayishin

Hayssan dumma dummasati ubbatikka maraq eqqidi beettooson hayssati kaseka ma7i damayoy geehipilopphidayssa gidishin ubbatikka shiiqidi hayssa mala idineqqidi beettooson hessa gisha ubbas hessaa

Farseti heshshen beettesina haasachi passeka ize ta gidanes poolise tikkaleesina anatikka qasse shiiqi diti di hisi mish haasayi fidetauna izeta haasayites qasseka hedzdzu asati xaraqe tafelo

dumma dumma asati beetosona haasati qasseka issi kaamera beettiza giddon beetti dide sona haasati kasseka yoettida ge issi istesati hayssaybis osideti giidiyoychana dandayees hessa gishay ubbatikka coa

si addeyti mirxa tamari dappe guyu wussi da gisha haassa daamhama lo7iza mayo maydi maraqeti shin beette saaddey icasseka may7ida mayo ubba ta maare naynki maraqetishin may7iza mayo may7idis

Mabimasati hayssan beettoosano hayssatappe qasseka intha baggade izayssi polise geetettizayssa gidishin guye baggara biides qasseka utaderetaqo hayssati qasseka heqqi diissima

hayssi daro dumma dumma asati issi bolla pirde keeththan dishi pirde keeththan daynati aqabe higgeti issi bolla shiydi asa wolqa ooththizayssa

dumma dumma asati hayssan beettosuna hayssati qasseka aybe gikko ubbatikka iita miisha hayssa daanbe safarappe woykko qasse ba heerappe shiishshidi yeggana malawu hayssa makina bolla wothe

dumma dumma asati hayssan beettosona ha asati qasseka ubbatikka shiiqidi ba heera geeshishin beettosonna adde goynna maca goynnaa ubbatikka ke7idi basoppe basoppe puxa oyqqi

Dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosana haasati qasseka ooshthizayssi aybe giikko ubbatikka issi miishey oosthise beetosana ba heera geeshshidappe guye hayssa mala iita itata kehoppe kesse.

dumma dumma asati hayssan beettosona ha asati qasseka ubbatikka shiiqidi issi miishe oostishe beettosona izesti qasseka mitha caanidi makina bolla yeddanawu hayssa mala ooso oossishin beettos

hayssan qasseka hayssi beettizayssi aybeggikko ubba asati hayssan heeran kadeizasati dere bollan de7iza asati ubbatikka basoppe iitayta miishe shiishshidi hayssadan efidi hayssan gussosona

Hayssan daro asati beettosona ha asati qasseka ubbatikka issi miishe oostishe beettosona izet ooththizayssi qasse aybe gikko ubbatikka bookkishenne issi issi miisha tokkishe beettosonna hayssa qasseka dor aabiya himede oori

Dumma dumma asati hayssan beettosona haasati qasseka hayssi makinay keehippe lo'izayssa xeellishin ha makinay aybe giidi oychanaw dandayosona ha makinay xeellishin keehippe lo'izayssa gidishin oge ooththizayssa masate.

ha dumasaqi fayssan eqqidibeetofin haasati qasseka dubbati simeshehi shemeetodana isti qawethizes kasseka baheera hessada nubba hixaykidi geeshe shin beettefana

Sonn dumma dumma asati hidibeettoosan haasati qaseka ubbatikka issime hu shibeetosina hizetu husi beessi qaseka izayikko ubbatikka issime geeshshi she baheera lo7osishe guttosana hubbati shiic fi laeysthe mala.

hayssan dumma dummasati beettosonna hayasati qasseka issi isimuushe ooththishe beettosona izati ooththishes qasseka aybe gikko shiicidi issi miishe haasayishenne qasseka ba heera geeshishe beettosona upatikka keehippe lo7o

Damma dumma asati hayssa iqqidi beettosuna asati qasseka i beestosuna yiikko ubbati qiiqidi puxa ficcishe beettosuna hayssati qasseka baheera hayssadan lo7etchishinne giiyessi hin beettosuna ubbatikka qasse keehippe

Dumma dumma asati hayssa lekidi beettosona haasati qasseka dubbati baheera peyidi hayssa baheera geeshsinne qasseka atafara uguddi sokko sidi kisi shinbeettes istafeqasse guye baggara soollisacci kakea.

Anadumma asadi yiigidi bintofuna hasafita qasse wuththidayssaybeggekko arsti quhayafadilitti beyssa maqina giddon qolidi qudubirappedihasseka gossana mala ubba asatekka geetas wodida gishafi hessa woothhide.

asati hayssan utidi betasona haasati qasseka issi miishe asayi dapeguye simishe oothano hissife shiqidayssa gidishin ubbazikka keehi pelo izamayoan basaderatanne macatikka qase keehipe llo'iza mayo mayidi

Hayssa issi addinay uttidi beetes aaddey qasseka kushe bolla fisimishe ugedes zeeqqidayss qasseqa ewoegikko payda giditizessa kushe bolla oqidibeetes uttides

Hayssan aaway cimo aaway dees aawaziikka passe gena dee ashara immishe dees asharazikka iza aawaza bessi shebeetis aawazikka bee ashara.

Dumma dummaa dumma dumma asati hayssan beettosona. heesatappe qasseka issi noy oone gikko abi ahamed geetettizayssa gidishin aff guba'e beetettiza addeykka iziira uttidi hayssan beettes

hayssan dumma dumma asati eqqidi beettosona ha asati qasseka issi meeshe ooththishe beettosona ubbatikka maarara eqqidayssa gidishin qasseka baggati cooygidi eqqidosona issi isalama macasiya ha yiishe beettawus

Dumma dummasati hayssan oge bollara hemettishin beettees haasati qasseka dumma dummasati keehippe lo.iza mayomayi daageti hamettishin beettosona izeti bizayssi qasseka aw wogikko issi isia.

Dumma dumma asati hayssan beettosuna ha asati qasseka daroti hayssa giddon boossa asata woykko qasse kare dere asata gidishin atti dayssati qasseka karetha asata gidishin hayssati qasse nu dere asatamasato.

Dumma dumma gaamo cimati hayssan shiiqidi utti doosona ha cimati qasseka ubbatikka nawugaanawu bessees ayfis giikko ubbatikka gaammo dunguza may,i doossona.

Darn dumma dumma keefippe daro asati beettosuna haasati kasseka issi miishe haasayishe beettosuna hayssati kasseka haasayife miishi aybe beikko ubbatikka maalara wuti layss miishe haasayishenne kasse zaarishe beettosuna ideti zaarizaysa

Ti hayssan asa xeellifin keefippe ufawooson hami ka xeellishin keehippelo iza keeththe gidish nayssan biidi si wodakani xeellana udays haysi se kahaathe giddonde iza hogeessha gidishin ka ana oka

Hansan dimma dumma qowafekka iza nantani qasseka issi baggara qidaagiti ubbati kaalaqa nama yidaysa gidissi ubbati qasseka isshi miisha kaa'ife beettosuna hayssa ka iza issi qassekaigeio ubbati shiiqidi hissifea.

issipe heenetti shinni issippe ka7ife heehippe ufayettidi geettosuna izet ufayettiday qasse kayweedikko da issi meyssaxe yollana bishe issife kehipe lo7iza mocina isife lo7iza keeththa ti dishe weettosuna wessa.

dumma dumma asati hayssi aybe giidi oychanaw dandayosona hayssi qasseka xeellishin keehippe lo7iza shaagidishin iza giddon qasseka issi macanne issi aadden hay uttidi beettosona komputer oyqqidi

Hayssanikka dumma dumma asati issife shiiqidi beettosona izati qasseka issi miishe issi addey eqqidi oychishin beettosona haaddeykka qasse izatis odishin beettes izeyti oythizayssi qase

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosuna haasati qasseka parlama parti geetettiza sata gidishin ubbatikka issi isimish haasayishin beettosuna izeti haasayizaysi qasseka aybe gikko ubbati haasayizayssama

Hayssan beettizayssati nam7u macanayti beettishin isetikka oosora gaggidi ooso oyckhetize dishin indiya issiyaya oychishin issiya malthe immidayssa.

hayssan dumma dumma asati beettoosona haasati qasseka ubbatikka poolisetanne tirafiketa gidishin ubbati shiiqidi izati aybakko haasayishin beettosona ubbatikka qasse ayfe bollamoekko kodheo

dumma dumma asati hayssan iqqidi beettana dandayosunna gidoppe attin ha7i hayssan beettizayssi issi tirafike geetettizayssaddey gidishin aaddey qasseka izeta mayo maydes izeta qobakka huphe bolla wos

hayssi xeellishinka kehippe lo7iza asata gidishin ha asati qasseka ha asati issi miishe ooththishin beettosona izetikka ubbatikka hay masara geetettizayssawoykko xiita geetettizayssa kushera oyqqidi ubbatikka qasse guppishin beeto

dumma dumma asati hayssa nam7u asati beettosuna ha asati qasseka issi noy poolisiya gidishin issi noy qasseka maqase masatiza issi tirafike masates macasi yahuda bolla qasse poolisa taqobe wothada be

daro otirafeke geetettiza asati hayssan eqqidi beettosona ha asati qasseka otirafeketinne pooliseti ubbatikka issippe shiiqidi eqqidosona izeti hayssa dhumara aybis eqqidakkon erettenna shinippe attin

Hayssa nam7oosati biittotine nawsichi qasseka simishi doossi she beeto muizati qaxesay fiyekko nam7a wasati poliseleekko qase tirafi qeggefi peeso gidishin mukinaysidis simishi.

Isi poolise ante eqqidi beettes maaddoy kasseka yweggikko trafiki gitidass gidish makina issidi hayssa giddon asati ididuyessi deero orotore kasse ogeywaan gidi oychishin beettis.

Hayssan daru poolisepfi eqqidi beeto zuna ubbatikka qasse huphe bolla issi meshonethi deossana woththe dappe gide qasse ubbatikka naarara eqqidi beettozuna giss puessa gishoy.

Uttidi issi miishe eqqidi ayfe bolla manaxire wottidi hessa oddide dees. gishaw qassekka qassekka hayssan daro poliseti uttidi issi miishe hasayishe beetosona izati haasa'izayssi aaze giiko dumma dumma asati hayssa mala ooso ootidakko

Farsati hayssan beettosana aasati qasseka nammati yogidas taddishin istoy qasseka poolise heessa gisha issi adde qassekka izatas kushe aqshe ashe baqqizada qathe guyea pakarategidayssi issi maqe.

Hayssan beettizayssi nu Dera asati ba ooson poolisetikka issi bolla shiiqidi haasa7idi doos haasa7azikka qasse deriya wosttidi naagana gizayssa

Ee hayssi qasse asati issi bolla shiiqidi daro asati poliseti asttamaareti hakimeti issi bolla shiiqidi issiba sabasabettidi issi bolla shiiqidi de7oosona.

hayssi daro dumma dumma asati issi bolla issi bolla shiiqidi gidayissa gidishin asatoy hizeta woogisana issi bolla shiiqidi izeta achi

Dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona ha asati qasseka eqqidi issi miishe bessosona ha zaaridii izeti bessizayssi aywe giikko waraqeta bollan issi miishe xaafettidayssa ubbati shiiqidi..

Dumma dumma adethi ha addey haasayishin Loo7ees giidi hasayosonna gidoppe attin haaddey ha7i eqqidi hasaynnan giddon esgishin beettees izaappe qasse guye baggara de iza asati izete awo.

haaddey keehippe lo7o aadde gidishin uttidi issi miisha haasayishe beettees haadde haasayiza miisha aybe gikko izi issi miisha haasayees ubba asatikka qasse uttidi haadde ezgoosona izi haasayiza miisha qase

dumma dumma asati hayssa xeellishin keehippe lo7iza shaakko gaanaw dandayees hayssa sha7a asati lo7athanawu keehippe daro oosa ooththosona izeti qasse ooththizayssi aybe giikko ubbatikka hayssa daanshin

dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona ha asati qasseka aybowoththosona giikko ubbatikka eqqidi issi miishe naagishin beettosona izetti naagizayssikka qasseka issi miishe izikka qasse ubba asay

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosuna ha asati qasseka issi miishe haasayishin duusuna izete haasayizayssi qasseka ayba gidin ka erottenna shinebe attin issi giddon uttidadey issi miishe haasayshin.

hayssa daro macanayti beettosona ha macanaytikka qasseka bilxiginna doorite giza gizayssa kushera oyqqidi eqqidi beettosona ha ubbatikka qasseka ubbatikka xeellishin keehipe cimmida asata

dumma dumma asati shiiqidi hayssan issife uttidi beettosona izetikka qasseka ubbati shiiqidi issim haasayiza miishey dees heessa gishowu ubbati shiiqidi uttidi haasayosona izeti haasayizayssi

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosona haasati qasseka ubbatikka cima gidishin guye baggara de izi hezayssi issi addebeettes cimmon nayssi addeti qasse cimati ubbatikka huphe bolla gaamu duma.

Dumma dumma asati hayssi hayize gaana zendansino hayssi xeellifin keefife loiza gaamo dunguzati bayyes hessigidifin gufa asi koridayssi heyssafe biidi shammana dandayees gussako

masati hayssi hadde ki hidolo waade giidiya haasaye sona qase qattida gide hayssi keehifi iita giidiy asaye xeellishin hayssi meles zinaawi geetetti deyssa gidishin haaddey qare wode ha itoophias

Dumma dummasati hayssan shiiqichi huchi dufana haasati qasseka uxeellishin hehipesi oosoyykko simeesha haasayi shinne ezgishe masaprosana hustikka maarara wutti duossana.

Hansan kehippe issiyaaddey betti sa haade keehipe gitasa qidisin matedroos geeretes hayssi qareywodi qisikka kayo tophiya kawo gidis hayssi ha'i haqqides.

Haysppe hipde leqhizayssiyaddey utti dibeettas haalde gaseka guussa qinnidayssa gidikko he equwothidi fissemoshe xumishe betes qasseka aybakka zayamawa

hayssan beettizayti nam7u dere kawota gidishin hissoy qasseka abiyahmedgeetettizayssi nu dere kawo gidishin hissoy qasseka izaara deizayssi paranjaadde hayssa nam7ati qasseka uttidi issi miishe haasayishe beettos

Dumma asati hayssan eqqidi biishthoo same masati qasseqa hildaka gidisin geezati qassea kushe bolla waraqeeka masati bannisssa hoyqidi heqqitoo same istafilsinne hama naagidushin um;atafe guddona

Afati hayssan shuku diitiri geeta fano haasati qasetika malaxuri itidaasatanne dokuzidi issi mushusaka xeellon naas ta gidishin hista firas sintha baggara haaththay waskadees.

assen dumma dummasati goaaseka usheni guxxi shebeetosona halasati qasseka goxxi zayssika zayssi si simisha wuxxi shen beettoson waasadeqqishenne guxxi shebertossona

hayssa dumma dumma asati bettizayssa gidishi asatikka issi bolla shigidi qooda qachidi issi bolla shigidi haaththeka uyishe beettizayssa

Dumma dumma asati hayssan maarara eqqidi beettosona ha ubba asati qasseka izati aybis eqqidakkon shineppe attin ubbatikka giitata asata gidishin izetappe giddo qasseka macanaytikka addetikka duwosona.

Dumma dumma asati hayssan beettosona haasati qasseka ay ba oththizayssa giikko ubbati giya giddon gelidi ba koya ba koya miishe shammidi baanawu yiida asata gidishin ubbatikka shammidi bishin beettoosona guussakko.

hayssan dumma dumma asati beettosuna haasati qasseka ubbatikka issi miishe miishe be koyizayssa shammana uyiido asata gidishin hayssan qasseka izati shammanayidayssi aybe giikko timatime boobenne qasseka hara haara miishatikka doos

dumma dumma asati hayssan eqqidinne baggati qaeskka daroti uttidi beettosona issinneya qasseka uttida deretas shiiqidi uttidaytas issi miishe haasayos izeti qasse uttidi ezgo

Dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona .Ha asati qasseka ubbati timirte wursidappe guye injinere geetettizayta masatosona. Giddoppe attin hayssi qasseka mabirate ooththiza asata gidishin hupe bolla izat aybe.

dummati hayssan beettosona haa asati qasseka issi miishe ooththeki beettosana izetot siyaassi passeka hedigikko uppakikka iqqiddi issi miishe ediutosuna hayssi qasseka shaaye eeroporte gidettes shaa'e qasseka

Ha sinthen hidde daro mayti beettoosana haasatikka qasseka uzbati wifidi nayta tamarshoosana tamarchida ka guy kasseka heessati ubbati issiso pilidi asata go7ana o daassa neessae.

asati hayssa gibddon shiqidoychi beessana asean uttida asati qaseka hysi ha hidi giidaych istimabiraati gifettidessa giidiyo danae beesseozuna hayssati edidappe beye qasse ubba asatikka eriji hayssa babbananne qasse koshena

dumma dumma asati hayssan eqgedi biitto suna haysse kasseka shaayay baggitidesse giikko hayssay telefono gihetahyssa gidishin ubba azay si michessana hayssan biidi kesse is gursa kessi dabtogie qasseka gu itto suna gus

Hayssi ceelisonfi hitte lo'iza giya gechisin ha giya giddon qasseka ubba asati ba koygiza miisha shammanaw dandaysana hayssa giddo biidi ta koyizayssa shamuhiza asati qasseka waanidahasata giikko bakoiza

Zeelles intofitelo7o hubaka wiidushi unsi dasseka arbegikko hayssi asse gefettideyssi mabraate uosettizaso giidushin ubba asa hayssa malanto goothana gasho sheessa gisho hubba asatikkau hayssa mala.

hayssi xeelishin hitole iza beetogoristaane gidishin ha betogoristane gidda qasseka daro asati beettokkona hayssi coogidi issi mi shayka beetto beeto bettena shin ippe atti ubba asati hayssan biidi qassekays

Dummu asate fensan dikisi bestasuna faasata fi qase issinniya sintha baggara eqqala beekawus hanne qaseka hissi miish kushhera oyqata eqqadus iza oyqqida hissi qaseqaybelgikko issi.

Angihite lo7ila girilosha giidishin hafuli lusayaseka beettizayssi dabuudi gadaretakko giidishin kasseka hessa mala u guje hisse loefis kasseka hehippe beetiyees.

maassif hayssa difidi hayssa mana keefi tele isa puuto dindo hayssi qassekayewenyikko hayssi ddirs guye bagkara haashthe woggiza shaageti hin ahaashthe qasseka

e hayssi dumma dumma dereppe shiiqidi issi bolla diza asatakko izeti diza botaykka gaammo dorze dere geetettes issi bolla dunkuza mayidi uttidi bayila bonchididoos

Hayssi cililo giddon faranjati ba keethte keexxizi izan aqanawu izan guutha gam7anawu bebizayssa gaso uttanawu medhiza keeththe gidishin.

hayssan dumma dumma asati eqqidi beettosona ha asati qasseka izeti ayba othizankon erettenna gidoppe attin ubbati kushe bessishe eqqidosona issineya qasseka komputere masatiza miisha oyqada eqqadus

hayssan qasseka daro asati beettosona haasati qasseka issi miishe ooththishe beettosona ubbatikka yiidi maalara eqqidi issi miishe naagoosona harati qasse atti dageti izeta eqqidi ooththisosona guussa

dumma dumma asati hayssan eqqidi beetosona ha asati qasse kaebe gikko ubbatikka matawaqi awoykko ha7i ooratha wogera naashinala ayde geetettizayssa ekkana yiidi eqqidi ba maarara ubbatikka shiiqidibe

Dumma dumma asati hayssan iqqidi beettosona ha asati qasseka ubbatikka shiiqidi issi miishe naagishin beettosona izeti naagizayssikka qasse aybe giikko ubba asay naagiza miishe naagishin beettosona

Hayssan dumma dumma nayti eqqidosona izetikka qasse xeellishin matatizayssi kowaseka iza nayta giddishin ha nayti qasseka ubbatikka issi miishe bessishin eqqosona izeti bessizayssika.

Hayssan dumma dumma naytinne qasseka issi aaya uttada beettawus harati qasseka matawaqa geetettizayssa kessana yida gish ubbatikka shiiqidi maarara eqqidi batara batara qasseka naan gishin doosona hara asati.

Hayssen heedzdzu asati beettoosana hegapuxa qasseka waawanni ciegippe lo7izamay ta guxishin hissi yooso gostcthi shebesito sona izefiyooti beyssi qasseka hibeygikko izefiyoothi beyssi dhissi afasta sunta xaafi dappe duye qasse dubbama.

dumma dumma tamare nayti hayssan oqi dibeetos haasati qasseka uttidi issi isi miishe xaafi sheefetozuna gash nayti daroti qasseka sala mata nayta gidishin ubbatiqa uphe bolla issi miishe woothi dittido

heyssa nam7u addennay issi malca na yo7o beettosona hayssatika kase issi miishe ooththishe beettosana izes oothizeyssi kaseyzey gikko issi addenay kompiuterey bolla issi miishe xaafi shi beettes atti dayssi qaseka coo gidi.

Asati haysan utidine bangati qasseka iqqidi birtoosan haasa qase qeessi miishorethi shewetisan hizetothi teessi qasse ayifekko eqqedi heessa ahgi bollassi miishewethi digatis

Hayssan dumma dumma asati shiiqidii issippe eqqidii beetees izetappe qasseka heedzdzati hayssa ha sinththe baggara keyidi eqqidosona izeti kei'zayssi qasseka aybis giikko coogidi gidonnan issi miishsha xoonida gishas

Hayssan issi adden hay woxxishin beettees haaddey qasseka woxxizay si aybis giikko ubba asati woxxiza gish woykko kowase kaa7iza gishawu ba xoonnanaw ba cugay xoonnana mala ubbatikka woxxishin kaa7ishen.

hayssi xeellishin keehippe lo7izaso gidishin hayssi qasseka aybe gikko gashshe naati isspe shiiqidi kuwaase ka7ishin beettes ha nayti ubbati qasseka keehippe gashe gidishin ubbatikka woxxise beette

dumma dumma qowasseka iza mayti hayssan beettosona hayssati qasse ka7idagde guye si mush ooshthisho beettosona hizzati qasseka goolle girsidappe duyo weethxi shinne betisi wiittes hessa gishaw gittikka hissi mala

hayssan daru nayti ekkidi beettoson anayti qasseka kowaasse ka7iza nayta gidishin ubbatekka she qidi hayssa daan ka7idappe guye haseka hayssi mishe orthosa zidosides kaseka gerikko fayetosuna

Sunta moore meti qoanse fachi beettisimoon tiqa qase ha'izayssi aygistikko ubatikka ka'irape duyefisse mishe oeto suna zifiyoothizayss qasse airagikko patikka.

hayssan keehite lo7o issi kuwaaseka iza naaygeettees a naay qasseka aywooth gikko dhogidi eqqidinne kowaasen leggi shenbeettees qasseka issi waggara kowaaseza maagiza asati beettosona hayssafe

sahi haysen leettesona faasati kasseka kowaasa cha dhiigansate gidhisin dubbatika qasse hayssa mada faasse kaawa guddosossona hasate diskarussana gikko bdaawude kowaase ka rodusida zaagirshaa

Hayssi ey birano geetettes timirte bolla halafi dizayssa gidishin imbiresi tamareti waane di festibaale doomizayssa oodisi shedeees

Dumma dumma asati hayssi aywey goosona hayssi xeellishin taaska erettennayssa gidishin tani cooygidi xeellishin izi masatizayssi aywe giikko oge bollan de7iza kamerata masates hessafe guye qasseka maabara

dumma dumma asati hayssa xaafanawu go'etosona hayssi qasseka aybe gikko dumma dummasati xaafana goyettiza miishe gidishin dumma dumma qaalameta oyqqidi dees hayssa sunsay qasseka iskirbito geetettes

masafi falisia yuugana dandayfi xelifin hurson eggiza ciufe iza bolla beette xilifin qasseka koppi ooththizayssa masakis haray qassekayweyggikko issi koppi

Isata dheli sintahippe eizamisha gidishin haysti aywe gikko ubba asatikka oychi zamisha hagi taasxeeli sinka erastenna gidoppe attin ubbaasi hayssa erana koyees eessa gisha ubba asatikka hayssa mala miishi eyee

Hayssi qasseka hay beefikko hayssi kulfe geetettizayssa gidishen hayssi dumma dumma miisha oykkidi hayssa mala qachidi yoossano mala maaddis hayssi maaddiz ayssi hayssa eskanche gidon namati hara hara miishekka hayssa dal qulafa.

Detizayssi cheehide laguretha so gidishin asoy qasseka simishi oosti shi beettes hayssi kasekay beyikko issiyaasi hayssa nuthidi qumakai shi beettes qumma qathama qasseka istooriy billa weethidi a

Dumma dumma asati hayssay keehippe lo7iza shaakko geesonna hayssi arbamince giddon beettizayssa gidishin gaamoo giza xuufera deizayssi keehippe lo7es awon diigikko ajjippe geetettiza sona

Hayssan issi addenanne nam issi addenay issipe beettoosona nam'atikka beettosona issi noyi hametto erenna gishaw hamettana mala issi makinay beettes izaara qasseka guye baggara de'izayssi gufishee..

Hayssanke hippe daro asati shiiqidi issipe de'osona ha asati qasseka issi miishe ooththishin beettosonna izetikka issi mala may'o may'di ubbati shiiqidi iqqidi beettosona hara asati izata giddon daanaw dandayees aybiskikko darida gish ubba asati hayssa mala ooso koys.

Hayssa kasetha hayfey giikko hayssi ingizetora itoopiyan eerlayn yu gehe pidaysa gidish hayssan diidi asa nayti issisoppi tiphi akkiyane geykko qasseka hara hara meeshe ka doykko hayssama.

san qasse kabge gilla issi addine motore laaggife wupfe haraykka laaggisedete ubbatakka laaggu suma qasseka too hametiza issi u tamabe beettees kase ubbatu wiqidi hayssa maladan ida

Hayssi qasse paranjati meeda giddon issipe de'ettes izikka udidires eqqidayssatakko guyen qasse addeti macati eqqidi xeelli di doos izetikka udidires maketidi doos.

Hayssan qasseka issi addey eqqidi beettes ha addeys qasseka asati ubbati eqqidi omayki darkawo eqqidi besso sona addey qasse coo gidi eqqidi issi miisha haasayes ayfe bolla manaxire wothide

Dumma dumma asati hayssan hayssi aybey giikko hayssi keehippe lo7iza keeththakko giidi odanaw dandayees xeeydilishin keehippe lo7iza keeththakko buotha qalamera gorfettidi dedizayssa.

Dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona ha asati qasseka ooshthizayssi aybe gikko issinne ha keehippe lo'iza macasa eqqada issi quma iara asas qasse gujishe beettawus iza qasseka.

Dumma dumma asati hayssi paydoy aywe giidi oychana dandayees hayssi gamothora paydo nam'a geetettes hayssan qaseti asati xaafizayss aywe gikko nam7u qaney attides giidi woykko nam'u galla.

duma asati hayssan beetto sona harasati qasseqay begofiqash qidisi miisha ootisiemessipfe hi gidi foto dandihe beetto sona ubbatikka qasse keehi pelo iza maalamayi dibeettasona guussa hara qassekaa

ha dumma asati hayssa huqine kieguppe lo7istudiyaspeegina akooqe xeelisin kieguppelo sagidishin dumma dummaasatas hayssi uosso iddile iddile kessana dies haybastikka aissa mala kooppe

dumma dummasati hayssan beettaqona hayssa qaseka xeellu shinke hi piloyiza pooqe gidishin polqe qaseka qeexertidi hudirenna masabees hayssa keexisasati ugtikka shiiqo

Qassikka nam7u asati beetosona ha asati qasseka issi miishe yootosana eti yootiyobey qassi aybe giikko asata footo dentishe beetosona heessa gisha ubba asatikka qasse dendana dandayosona.

hayssan kee pegjita ooqey weette safooqe kasseka haygaotsi gikko ugural nayssa fidifin safooqe kasseka kiexi dayssi poona gikko safooqe kawe qeexi haysse fidifin hilxas

Dumma dumma asati hayssati garsa baggara biittosona as kasaqaybe hikkoy hita poode giddishin ufapheke garsa baggara asatti biittoosona garshe makinatikka haysan eqqili beettoosona amakinatiqas

hayssi beettizayssi fooqe oge gidishin iza gibton nam7u asatas tohoy beettishin issinan bollan gawara daanizayssi beettizayssa gidishin issi bolla

Dumma dumma asati haysan eqidi betosona , istappe qaseka sintha bagara hara yiid issi Adey betesi.

hayssan qeeri nayti eqqidi beettosuna ha ubbati naytikka qasseka eqqidayssi maarara maarara gidin ubbatikka eqqidi ha xeelishe beettosuna istafe qasseka issi nue silki eqqidi eqqide

hayssan keehippe lo7iza keeththay beettes ha keeththay xeelishin keehippe lo7iza keeththa gidishin yumbersiti hayssa mala keeththay keexxettes heessa keeththaza matatees gidoppe attin ubba asi hayssa mala

Dumma dumma asati hayssan eqqidi beettosona eessatappe qasseka sinthen hayssin beettizayssi issi macasiyo gidishin ha macasaya qasseka astamare masatawus aybis giikko astamareta may'o mayada eqqadussay.

Hayssi qasseka dumma dumma maxaafati hayssan beettosuna hayssa giddon qase keehippe daru maxaafati beettosuna ubba asatikka hayssa ekkidi ekkidi nababidakkon keehippe lo7o gidonpe attin hayssa.

Dumma dumma asati hayssa nayti awoppe yida nayti giidi oychanaw dandayees ha nayti qasseka sawu sudane pirweykko qasse gambela geetettizayssappe yiidayssa gidishin issi macas hassi be borsa immishin beettos.

Hayssan dumma dumma tamare nayti uttidi beettosona ha nayti qasseka tammann nam7un thokkipeleya tamarsidi wursidappe guye interanse geetettiza paatanay deess paatana qasseka paatanettishe ubbatikka beettosona.

Hessan biittosay ubbatekka sheqidi ssippe uttudosona ubbatekka asist malamay mayyidasona ubbatikka keeseppe lo7iza nayta yiidis ubbatikka shiqidikka ishino ha ittish footho dendishenne geeftosana.

Muosati hayssan shijidi deettoson haasati kasseka uttidi issi miisha haasayi suretoson izate haasay dessi qasse ayyde gikgo ga hasati hayssa mala sh qoun ittoson dengidi bishin ubbatikka yaana galle

Dumma dumma asati hayssi aywe gido oychosana hayssi xeellishin keefippe daro xuufe hayssa bolla biitis hayssi kase qaayweeggikko tophi asati keexiza xe mala tin maqidoppe attin ubba asay hayssi xeellana koshshees

ni hesan beeftoosuna emiseewa massafiya geetetti beesseka hayssanbeette esaysida skayfihikko ugidi utidi asamayti hayssa mala wozoethida unke hippe lo7 gilioppiyati ubbaasatikka hayssa xeelisi keehipe ufay oosona keehipe

Hassan dumma dummasti eqqidi wiitosana haasafi qasekawooththiza ggikko timirteef wursidappe guye hayssa malamayo mayidi wubbatikka maraqatu yuddizayssa hiiza aibetees.

hayssi qasse tamaretamare nayti issi bolla shiiqidi issi tamare naazi izeta bessishe wosti dibi ooththizayssa izeta erisishe dizayssa bessiyizayssa gish

Dumma dummaasati hayssan beettosona hayssi qasseka xeellishin keehippe dalga dere gidishin hadere qasseka xeellishin mamasatizayssi awon giikko addisaba goykko tunga geetetta.

tomasafi hajjasidalilitifo echana gendalfana afikaseka xeellishon tehiiye iza mafhana dishin hamafina seka ogi oothano maaddey sara harami feqseka uzzukka ooththana maaddufu na gussa haakko

Fassi xeelishin keehippe loo7iza oge gidishin hawuge giddo basseka issi hasi qabetinna hawugey qasseka keehippe lo7o oge gidishin ubba asatikka hayssa ra hemettano bessoes issa gisho qasseka haybe gikoubbaasi.

esatis heyssayn beestoosame hayssatafi qasea issi nuu inje waggarabeettes atti daageti qasseka mukina laaqqishinne makina gida utti digetto suna hawugi haade ogeyoth teessa gidishin ceegad

hayssi beettiza issi asfalte bolla nam7o addettira issi makinay haarishe beettes issi addey qayishin issi addey qasse heebees

hayssi oge gidishn addise oge gididi ooratha gididi oohosetidayssa gidishn faranjata oossidi dugera pudera nam'u oge kessidi oosettidayssako

dumma dumma miisha hayssan biyetes hayssi qase luwe gikko haysti goynna wetizayssa gidish sisi miishima burata taka didano dandares hayssa larathano keesite duesk hidpi qasseka koshshiza miisha koma heessa

Hessa nam'u asati ekkidi beettosinna nam7atikka qa haaththe duuqishe beetosinna nam7ati qasseka maca nayta qitishin keehife giita gita olqedi haaththe duuqishe beetosina gussa.

Amarasati haysta xeelu osona histi haybegikko ubba asatikka hayssa xeellana gisha keethti keehippe ildasosana hayssata qasseka dossidappe guye ubbatikka xeellishe ubbatikka mishe uyishe birttoosana gusha.

Simma dummasa keeqqidi beettoosana hawasati qasseka simish wuottish beetoosana fiidefi wuththidesekakahi simishi intappe qasseka sinthe baggara wuothidi logitiqqidi beitoosana haalati qasseka dogiduutti dibee.